Laco ocung tye ka yuto rec I otyeno dan polo tye ma obedo aceng aceng pii bene tye ka nen aceng aceng ki bene odi ma tye inget pii tye ka nen macol col pol ma malo bene I dan polo tye ka nen macol col

Mony mapol maguruko nyota i korgi ki tok malum alum ki bene bongo mony malum alum ki alama me bendera me Uganda tye igwokgi ki mukene bene tye kalam ma danpol dan pol ikorgi

Lacoo tye i iyeya ka cerone ki lacer kun inyime tye i iye ot madit ma wiye tye rema cere bene tye inyime madit ki godi madongo ma ceng tye ka meny ma nen iye

Wang faliji me pii eni wang faliji me pii ma kikwinyo matut ma kiyubo ma pii mol ki teng gudi bino gure i iye ka dok kato cito ka kiyubo ma dong pii madwong cito i iye calo sea wage nyo ka gwoko pii

Gaa ma tye alum alum kika matar dano madwong mucung ka kuru gaa itenge tye lum tye lum ma oito iteng geng.

Co ma gitye I kin gang i caro man wegi gang me caro ma guruku gambut tye ka winyo redio ma kiketo i kom ot ma kirwado arwada ki lobo Kun gitye ka namo

Gudu ma ki puru ki cing ma tye iye gologolo ngom nen makwar i ngete nen lum ki yadi maboco odi bene tye i dan cere mutoka tye i wi cere.

Pol mulyere i wi godi mapol ki gangi ma dano bedo iye muket i wi godi bene, poti ma tye i bad godi yen ma tye iwi godi mapol ma ka nen, nen alum alum nam ma tye i kin got.